Tuqu xaadooshshe tuqu xaadooshshe yaa mittu manni wolu manni ledo xaadate horonsiranno tuqu xaadooshsheeti qallaalunni woy shotu garinni mittu manchi wolu manchi ledo xaadannoha mitte gosa wole gosa ledo xaadisannoha tuqu xadooshshe

Seensile ,seensileho yineemmori mitu manchi woyi mitu manchi xumete horonsiranorichoti, goowu birre, angate culki babbaxino danni udi'nannireno ikko hattono hamatu danni seensile horonsidhano

Hodishsha, hodishsha yineemmo woyte mitu ollinni wole ollinni yannankeno wolqankeno guxinuummokkinni harate kaa'lanori lawishshaho kaameella xoqixoqenna woleno kuri labbanore yineemmo.

Babbaxxitino dani godo'le no budu godo'le lawishshaho qollee"oo labbannori sidaamaho budu godo'le no lekkate kaase godo'le angate kaase godo'le koreoo labbannori haammatu dani

Mini uduune, mini uduune yineemmori mini horora horonsi'nannireti babbaxinohu mini uduuni no, mini horora horonsi'nanniri intannirira anganniri gafi'nanniri intannire loosi'nannirira angannire wodhinannire babbaxinohu mini uduuni no.